Ombaanga yoye kayina esiku yikupule oshimaliwa opo wumone esindano lyoludhi lwasha. Igamena kuulingilingi todhengele ko 0612991200.

Ekwashilipaleko lyosheenditho shoye oto li mono pamwe nombaanga yotango yo pashigwana, ko 061 306 081, osheenditho shoye inashi kala shina omalamba ga dhina, molwaasho waana ekwashilipaleko.

Molwa uunkulungu womuntu okweya po nomikalo odhindji opo eete po iizalomwa. Iizalomwa yimwe ohayi ningwa miipa yiimuna, miipa yoongandu nosho tuu iikwaipa kehe.

Okapundi okashona anuwa oke vule enyonti. Omundonga okwa yakula omakala gehumo komeho, sho nee ngano gaholoka ye ota tameke takuutumba kiipundi yesimano ngaashi hashi imbwa meyimbilo lyehangano. Ano oshipundi shimwe shomiinima yasimana momagumbo gomOndonga, Aandonga yazi konima yesiga.

Oshitunda nohedhi, oshilongo nomukalo gwasho. Iisimpo oyili po omaludhi gi ili nogi ili gopailongo, ano oto adha oshilongo shimwe shina iisimpo yatameka nande opomayovi geli 10.

Omuwambo okwa kala omuhambuli ha hambula iilongithomwa ye ngaashi oombiga dhokutelekela nadho wo odha kala hadhi hambulwa komuwambo ashike ngaashingeyi ohoyi owala komayalaka nenge komangeshefelo e to landa ombinga yoye.

Monalenale aantu oya kala haya ningi oohaha, komahala gi ili nogi ili. Ihe ngashingeyi ngele owuna sho wa hala ohoyi, owala komaalaka, totala ngele shoka tokongo omo toshi adha.

Kehe oshigwana muuyuni oshina oshimaliwa shasho, ano oshimaliwa sho koNigeria hasho oshimaliwa sho koAmerica, Iisimpo mbika inayi faathana mongushu yo inayi faathana momutalelo.

Uuna pehala puna aayenda aantu ihaya kuutumbikwa pomavi ihe ohaya pewa shoka hashi ithanwa oshipundi. Omuwambo oteshi popi nee ngeyi kutya okapundi okashona oke vule omutyonke.

Gamwe gomomaludhi giipundi ogo omatyofa. Omatyofa ogo oshipundi shoka sha tulwa omafulafula, uuna wu li ko omwenyo kololo ngombwa ya lya ondoongi.

Monale ka kwali kuna omayelekanitho giimaliwa oshoka kaya li ko nande nande, ihe ngaashingeyi opo woo wu kwata kanithe ongushu yoshimaliwa shoye noyoshilongo oshikwawo owuna oku tala pomayelekanitho gwiimaliwa.

Monale nale, aantu oya li ha ya kumana, ihe ngaashi ngeyi aantu ita ya kumanathanawe shapo ota ya shingitha, yo ta ya taambathana uuwanawa woshimaliwa.

Uuna wa ningi oshi hakanwa shendjondjo lyiisimpo komayalulo goye gombaanga, shino osho wu n aokuninga. Oma landulathano ngano ogo wu na okulandula pamwe noStandard Bank Namibia.

Endiki lyomapingakanitho giimaliwa, endiki lyomapingakanitho goshimaliwa, endiki lyomapingakanitho giimaliwa.

Oshitaafula, oshikwatelwa, oshitaafula sho oshikwatelwa shiinima oyindji.

Oshitaafula niipundi shili pombaga yopate, okathanguthangu, oololi nosho woo oongodhi dholusheno. Oshitaafula oshili polumbanda.

Mbika oyo iimaliwa yo Chinese Yen iimaliwa yaaChina, hayi longithwa moshilongo China. Iimaliwa yo Yen hayi longithwa ko China.

Isindanena oondola omayovi gaali okupitila kongodhi okuziilila kombaanga yaWindhoek ano oBank Windhoek twiisandenene oondola omayovi gaali okupitila kongodhi okuziilila koBank Windhoek.

Kutha okathano kapaumwene komooha e to sindana. Inda ko Super League yo molyomakaya opo.wu mone esindano lyoondola eyovi, toli sindana mokupitila mo ewallet.

Aantu ye li momaalaka, omaalaka giiyata ya tala iiyata noshowo omamate, omaalaka go pashinanena pu na omamate.

Ta yalula oshimaliwa! Ta yalula oshimaliwa! Ta yalula oshimaliwa! Ta yalula oshimaliwa!

Tolanda, toswipe eto sindana noshimaliwa okuziilila ko NEDBANK. Inda popepi nositola yoye yo popepi, ndele to longitha oshimaliwa shoNEDBANK peshina nena ndji.

Shika oshipandi shiimaliwa yaEurope, shoondola omulongo dhono dha ninga po okapandi koondola eyovi. Ano ngaka omayovi ge li gatatu gooEuro dha Europe.

Kahenge eli kiisimpo, oondola ethele dhaCongo.

Oshitaafula shalongwa moshiti, oshitaafula shalongwa moshiti.

Opu na iimaliwa yiilongo ya yoolokothana ngaashi yaAmerican noshowo yaIndia. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iipumbiwa yesiku kehe ngaashi iikulya, iikutu nosho tuu.

Ikuthila omukuli gokulanda iipumbiwa yoye yakwaalukehe noNed Bank tse tugu kufutileko.

Ndjika ondunda yoku uhala. Ondunda yoku uhala muna omatsofa geli gatatu. Omatsofa geli gatatu mondunda yoku uhala ano mondunda yomuuhalo.

Mbika oyo iisimpoi, iimaliwa yiitenda, no kashina ko ku yiyalula. Iimaliwa yiitenda, ano iisimpo yiitenda noshowo okashina koku yi yalula. Okashina ko ku yalula iimaliwa nako opo wo keli mpaka.

Ombaanga yotango yopashigwana inayi tegelela kokambo koye ku kale kuna oshimaliwa shontumba shoka sha pumbwa oku kala ko shaathimbo.

Epingakanitho lyiimaliwa pokati kaantu yaali. Gumwe okuna iimaliwa yaNigeria omukwawo okuna iimaliwa yaAmerica. Ano mbaka otaya pingakanitha iimaliwa.

Eikale ko kokule nuulingilingi kashishi oshinima shesiku limwe, shino oshinima tashi tsikile kehe esiku, pamwe no Standard bank, ikaleka kokule nuulingilingi.

Uuna twi iyadha wa loloka epitilila longitha LEFA opo wuka thike kegumbo. LEFA okwa kwashilipalekwa koFNB.

Ohandi mono oshimaliwa shandje pethimbo kongodhi yandje uuna omuntu a landa okapana kandje. Ohandi shi monene oku pitila koPayPulse okuza koStandard bank.